Vehivavy mitodika ivoho, mirandram-bolo, ahitana rofia amin'ny volony ary manao kavina ; ny akanjony kosa dia so mary manify mavomavo ny lokony ; ny vozon'ankanjo misy mavokely.